Bitima bikali nga babimisile musiifa shesi babimisamo ni'babandu bakaali nga balikhukenda kila akari ebitima bino nga akari isi isi bemisile bitima bino aliwo kumukhosi kumumale kulimo bandu bakali nga khabakenda bitima bino bifurisa bukaali bili byesikuka shetsi taxi nga tsirangi tsifurisa bukaali tsili tsi'wanga tsemubitima bino

Inzukhi inga ili khubimuli bye langi iye purple nga khelikho isusunamo butsamo bimuli bino byarula mubisaala bikali bimuli bino bili byetsowela khuwene inzukhi yino ili ifiti seli imboofu tawe butsamu bwesi ili khususna mubimuli bino itsa khukholamo bilyo byayo byekhulanga bubukhi.

Umundu wa'ambile mukhoono mwewe i'ngeni nga ilikho butonyitonyisi bubesemu ni bumali i'ngeni yino yasamile mukhanwa ne kumukhoono mutwela kumulaayi kwomundu yuno kwa'ambile i'ngeni yino isi akari ni kumurwe, ukundi kwa'ambile isitseeke nga umundu yuno i'ngeni yino i'bonekhana yamakhwama mumetsi nga ali khukana khutsa khukirambisa

I'nzukhi yakwile khubimuli bili byerangi isi khulanga cream, i'nzukhi yino ili khususuna butsamu khwama mubimuli bino nga i'tse i'kholemo bilyo byayo ishi khulanga bubukhi, i'nzukhi yino ili i'nefu ate i'mboofu naabi

I'nzukhi yakwile khusimuli siwaanga naabi nga eli khesusunamo butsamu butsamu buno bulayi nibwo i'tsa khukhoolamo bilyo byayo isi khulanga bubukhi nga simuli shino shili shimiliyu naabi shimuli sino shili sha sakalala ate shabakamo sha shabakamo buwaanga bukali naabi

Babana babili bama iluutsi nga babuwele kameetsi khukaali bama khutaya mutwela wekhana wasindikhile inyuma ukundi wesoleli wahanbile ikaali inga ali khusindikha itsa iburangisi.

I'nyanza i'ngali naabi, i'burangisi e'nyanza yino, ili.. iliyo buwaanga nenga buwaanga buno bwamile khunyanga ili khekwa, ni kamafumbi nako kali a'ambi ni nyanga ili khekwa kameetsi Kano kakholele kamayengo, nga bili bisela bye'angoloobe

Umusaani uwambile shifototo mukhoono nisho ali khumina wakwalire shi shipangire khumukhoono ni isaati yewe ili iya square nga yabirakamo bu square bwe tsinyilili tsimali ni tsiwaanga, akhundu isi emile aliwo aliwo biwaanga a'asi ni ilonyi yewe isi akwalire ili i'waanga

Shitima shitima she'rangi iya green, shitima shino shiliwo ba babandu bataru bemikhile a'bundulo e'shitima shino, babandu bali nga balambusi nga bemikhile aa.. a'asi e'sisaala sitwela tsindulo tsye shitima shino iliyo lukongo luli khuluwande lwe sisaala nga lulikho busaala bubwimbi ni a'asi waliwo bunyaasi bwomele

Inimilo iye kamajani nga ili mukhakongo, inimilo yino bakilimakho kamajani nga khundulo khulikho bisaala ni burangisi iliyo bibyombekhe byekamabati ke'rangi i'mbesemu ni kimisaala kikindi kimileyi ni tsinimilo tsili tsililwanile inimilo yino, akari iliyo khatila ni khundulo khulikho khakongo khakhandi nikho babyalakho kamajani kano

Umusaani mutwela waboyile kamatore khu gari ali khukendela khu mukhoosi kumumaale. Umusaani yuno siwakwarire tsingaato mubikele byewe ta, umusaani yuno wakwarire syikwaaro sye lwangaaki sya nabinzaali nga syamwalo sya kaki nga ali khusindikha syitima sye i'gari syino ali khutsya iburangisi. Khu syitima sye igari syino waboyilekho syikwaro sye rangi imali.

Kameetsi kamakali isi khulanga inyanza nga ilimo bukongo akari kari nga kameetsi Kano ino lunyo inyowa ingaki iliyo khakongo khalikho busaala bubwimbi, ni bikongo i'bindi nabyo bilikakho busaala bubwimbi. Akari e'kametsi Kano nga kali-kali kamamiliyu nga kesi banyala barambisa mu mukhurambisa ibindu bikaali nga mukhuye mukhu mukhutekhela nikhusingila tsingubo. Kametsi Kano kabamo tsi'ngeni nitso bandu baloba batsa barambisa nga tsinyenyi oba batsya baakulisa bafunamo kamawumule.

I'nzukhi yakwile khushimuli akari e'shimuli a'ano esi e'susuna butsamu i'tse i'kholemo bubukhi, shimuli shino shilikho bisaafu byasho khundulo bili e'byekhalakakamo bikali, shimuli shino shili shibalayi akari isi i'nzukhi i'kwile, shimuli shino shili shiboofu

Umwinyayi ali mushafuso nisho basambilamo lifundo nga umwinyayi yuno wakwalire bikwaro'bye bye'rangi i'mbesemu ni babandi nabo bali tsindulo tsyewe nga nabo bali ukhwinyaya shifa shino shi shilishimbi ni lilekelo, lilekelo lino lili lyekamabati ke'rangi i'mbesemu

Isolo imboofu isolo yino imonko isolo yino yeyakhile litoosi kumubili kwosi, khumurwe kwayo khwosi ni kamaru ni tsintsika tsosi tseyakhile litoosi tsintsika tsayo tsayi tsayifumbamo ni khumukongo khwayo khulikho khanywinywi kheranji imaali isolo yino yemikhile mubunyaasi buli buleeyi.

Lukongo nga lulikho bisaala ni bibyombekhe khungaki isi bandu bamenya amwalokho nawo aliwo bibyombekhe lundi khulikongo luno nga hesi bandu babanga bamenya ningelekha iliyo tsingongo tsitsindi ni hakarikari hetsingongo awa aliwo kameetsi kamakali ne kabonekana inga inyaza iye iba hagari hetsingongo inga hakundu hano bandu bamenyamo balimamo bilimwa bikali.

Umutimisi wesitima nga khe uwesitima shepikipiki ali khutimisila khumukhoosi kwe lilooba oba lugudo ate tsikhaafu natso tsili khukendela khumukho.. khundulo khwekumukhoosi kuno, tsikhaafu tsino tsili tsemurangi i'mbesemu i'tsindi tsimali nga tsindulo tsiliyo bibyombekhe bye'kamabati ke'rangi i'mbesemu

Bakelema bataru mutwela alimulyango kha'eya waambile lulweyo ni'shesi abusilamo butsafu ukundi wemile walolelele ukundi uwikhale nibabana babili umwana mutwela uli uli khuwikhale wa khumukhono kumulayi alibukhuna umwanoyu ukundi wakwarile tsingubo umukhasi uwikhale ni'babana bano wasangalile weboyile sitambala imurwe elah wuno uli uwimikhile ukwarile shangaki sibesemu lwamwalo weboyile ileso alikhukanikha isi uyo uwikhale

Umundu ali khusaaba mumikhono kyewe ni sapuni ni kameetsi kamamiliyu nga era buwukha umundu yuno kamakhono ke kali komundu umuzungu nga ali khusaba bukyafu burule mukhono handuro haliwo shikyebe shiliwo shilimo sapuni yuno shili shelangi yenabizali nga asaabe arusemo bukyafu mumukhono kyewe ni anyalise khulya bilyo oba ahambe shishidu shishindi.

Balegelwa bali mushibina bikhale nga bali khusoma bilomo balekelwa bano bandi bahambile tsikalamu mukhono abandi balolelele ino bali khusoma babandi nga babandi ali hulona mubitabu byaawe balekelwa bano bakwarile bigwaro byelangi iwanga bafurisa bugali shibina shino bashihakha irangi mukari li iyenabizali nga lilimo buwang bufitibikhale khubikhalo byao

Basaani babili mutwela umuleme ali khukhagaali khaka kha'gaali khano khalikho kimipila ba kimikuwu kibili kyesi kharambisa umusaani mutwela wemikhile e'nyuma womusaani umuleme yuno akhamulekela khunywesa lifundo isi banywesela a'asi aa a'asi e e kha'gaali bemikhile khusi isi bemikhilekho aliwo irangi i'besemu shifo e'sho

Khanywinywi nga khaba khu meetsi khe kumunwa kumubalayi ni bikele byabyo bileeyi ate binyelele khali khakha pululukha kholola khundulo khwe kameetsi. Kunywinywi kuno kulikho tsindaya tsilimo buwaanga ni kamafumbo angaaki kamamali, i'munwa yakwo yamaliya busa nga kumunwa kwasitowa nabi ate kumubalayi.

Lilekelo inga liliku bibina bikalli bibina bino kimilyangi kyayo kyabelenga bakikalawo iburangisi helilekelo lino iliyo shikyebe nisho bamwatamo bikyafu byesi barambisile khwilekelo khuno iburangisi ye yelilekelo lino iliyo lulwanyi nilwo barambisa simiti babanga baruteletsa balubalayisa.

Lukongo nga lulikho bisaala bikaali khulubeka lutwela, khulubeka lutwela lulikho bunyaasi iburangisi we lukongo luuno iliwo libaale bisaala byaloba khururakho bisaala bibyabira khulukongo khuno ili bisaala bibimbi ibindi byarura mwikozo, mwitila bye lye'tsingongo tsino

Bitima bibili shilimo shi shinya lugudo nga balulimile oba kumukhoosi kwesi balimile busa nga shekhaalemo umundu i'nyuma Ali khushininisa khushitima shishindi shili shi sitimisa oba sha sisuta shasiyila isi basimisa, shitima isi shesi khasininamo shino shilimo she'rangi iya blue I'burangisi yasho, sitima shesi bali khuninisa khungaki sheli she'rangi iya orange nga umusaani wemile a'ndulo ukwalire akwalire shikwaro she'rangi ili imaali

Ango aliwo bibyombekhe bibili ni mbusi ilikhulwanyi nibabana babili numundu ukundi ali itaayi eh wemikhile, ango ano aliwo lulwanyi lubalayi, lulwanyi luno ilulikho bunyaasi taa, lulwanyi luno balweyile lwamilile naabi nga iburangisi e'bibyombekhe bino iliyo sisaala shebimuli shili shileeyi

Lilyaato nga lili khumeetsi kamakali, i'nyanga ye a'ngoloobe nga buwaanga bwenyanga bwarandasile kameetsi nga sibuliyo bukali taawe, isi nyanga eli khukwa iliyo bisaala bili bikali

Bandu babili babana abekhana mutwela ali khusunda kametsi khusebele mwesi khulanga nayikoto, khundulo khwesebele yino khulikho babowakho lumako lwasenyenge isi balala basingile tsingubo banikhilakho i'nyuma womwana uli khusunda kametsi, bitomolo biliyo bikali nibyo bali khutayilamo kametsi, bali munganikha ni uyo uli khutaya kametsi

Bisaala bikali nga bili mutsingongo ni'mumatila ibulangisi webisaala bi iliyo bibyombekhe bye kamabaati ketsi ranjii tsi'wanga ni tsa'blue ni tsi ranjii tsi'mbesemu bisaala bili asi e'bibyombekhe bino bili bileyi i'bindi bibimbi naabi iburangisi yabayo tsiingongo tsingali itsili aleyi

Basani babili mutwela wemikhile khumulyango kwe linduka oba likulisilo, likulisilo lino baliyakha mu'ranjii iya blue ni kimilyangi kwayo kyosi ni khungaki umusani mutwela wikhale wekhale khwitsolongo nga wakwarile shangaki itishati iya blue nga baronakho bari fortbet umusa basani bano mutwela alikhumina shifototo shangaki wakwarile i'vest i'wanga

Shisala shimiliyu naabi shisala shino khusilanga sitoto sisaala sino sishoma kumumu kwakhabawo kumumali kurye taa silikho kamasafu ke'ranji iya green nga kamasafu Kano kamiliya bulaayi sisaala sino khusirambisa khutanyakho kamasafu nga khuwa bibyayo nga tsimbusi tsabanga tsyilyakho tsaba nga tsisamo kamabele mwibili shisala sino silaayi khusitatilisilakho kametsi nga khwaremilekho bibyoko nga ifula yapile khwatatisilakho kametsi mungo

Inyanza nga ilikho bibyombekhe khundulo ne babandu balimo bali khabasuuba abandi bali khusuba tsi'ngeni ibyombekhe bikaali ni angaki we bibyombekhe aliwo lukongo lulelyi.

Litindilo lye tsingubo, tsingubo tsino batsikwarisa kumifananyi nikyo bakwarisa tsingubo isi bakulisa, indwela Ili i'kanzo iyo musaani nga elikho ni coat, ikyindi ili ili i'gomasi iyo mukyelema nga ilimo ni kumukosi kwayo

Babenyayi belifundo bali khushafuuso shelifundo nga lifundo lino lye khukama ni kimikhoono, nga bali khutima nga bali khabenyaya lifundo lino nga bakwalire bikwaro bibyokesa isayi tsimbeka tsabwe nga ni nibi ni bilalo mubikele byekhukhwinyaya lifundo lino. Bali khabesuuta babandi bali khabatima nga balola isi lifundo lino lili.

I'nyanga ili iye angolobe nga yabonikhile ili khekwa, yalosile buwaanga bwayo burandafu nabi khu metsi kamakali, kametsi kakakholile kamayengo, mwikulu yalosilemu buwanga nabwo burandaafu buruurire khu mafumbi khundulo nga kamalile.

Shifo shino silimo bi bi bindu nibyo khurambisa mumyenya, mulimo kamatungu, mwabamo biyilili nga khundulo khwe khwelitikiyi khwesifo sino bakhupakho bakhasi ni'babandu bano bali bukhuna bano banamyenya nga asi iliwo tsimbayilo isi babindisa mumandungu kano